Plati sebon, plati sebon bi malo bi len daf si ron nyu teg soos bi si kawam bu lolu weso nyu teg si ay lemo, amna bisap, amna sipasipa, amna ay kaane tamit

Gigain bu khess, sol rohbu bu green, takhaw tiyeh kalpehm, jeul lokhor chaamoh njam tef cii ganaw nohpam, ci ganawam aiiy garabi coco njung fa, cii waalou ndey njorram chaamongh aiiy siwoh aiiy barigo yu ndaw nung fa.

Daali uude yu Goor, am bakan si kanam, am waru. Daalë yu sokolaa, ñu Tek ko si uhha.

Yonn neh soof , si walum ndeyjoor , mugeh emm aya sajet , si walum jabug mugeh emm aya banteh yonn taha wal si kanam mugeh emm aye garab , garab bi mango , garab bu null.

Zimba buy feeci, jal morso bu bule tiye ko si loxom, jal ay peekaw def ko si morso bu xonxo wareleko si batam, wareleko si bopam ay xale warko taxaw di setan, xale yu goor ak xale yu jigeen

Ay tegé kay, si biir tege kay yi am nen si tama, am nensi ay ndande, am si bogo, am si balafon, am si tamit kora.

Aiiy takue dehrr nju sol tubeiyy yu njull, mbubu bu honhu, sol aiiy mbahanah, mbahanah yu am lu njull ak lu honhu, takue dehrr yii nak njungy tiyeh aiiy ndendi, aiiy mbilip di dokh di dem.